Ha missile bolla puuteta lo'o oggera accisanas asati oyqqidays bettosona.

Ha misileti kehi diccidi manas gakidi diya badallata qoncisses hebadalatikka asanas dumma dumma maddo imizzayssa ha misilezzan errana dandayos.

Ha misileza bolla issi bithanee gaden thokeththidi diccidi gakkiza seble bolli harggee yeenna mala woykko gutsunee qohenna mala xale caccafishen ha mislee qonccisses.

Ha misile bolla heezzu eqara uttida kemikale murutati dizayssa bessishin he murutatappeka na'ati cililo malatiza qalame oykkizayssa gidishin issoy qasse burtukanama qalame oyiqqizayssa qonccises.

ha misile bolli gade garsan issife shiiqi eqqida attuma asatanne etappe dummatettan qasse issi barka eqqida maca mishiriya haasayeda eqqirayssa qoncisis

Ha misile bolla issi bitane badala gaden eqqidayssanne badalay guxinen qohettenna mala teknolojen giigettida kemikaalen badalata xalete tiyishen bessizayssappe aadhidi he bitane cilil7o malke mizetida may7o maa7idinne zokon jarkanera kemikaale ba7izayssa bessees.

ha misile oli nam7u purcu qoro uttida keemikaale gidishin eta meraykka woykko eta qalamekka cilil7o gidishin hankoy qasse salo mala misatira malke oyqqida shinne etappe heena baggara gade misatiza dicciza maatay woykko gaashe dizayssa qoncisies

ha misile bolla keehi woznanne qoncisano dandayettenna keehi dalga gade garsan teknologe muruta gidiza maashiney dumma dumma ogen murutata haatta ushshishenne he murutati lo7o ogen ziccizayssa qoncisees

Ha misile bolla attenne macaasati banta ooso maaran ortishinne banta ooso maa7o may7idi macati qasse hu7en shaashe dancidi dumma dumma oosota banta yaran oottishin ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla keehi gita gadenne ubba baykka maaran maaran toketizayssanne aadhdhi aadhdhi issi isi asay giddon hamuttizayssa qoncisees

Ha misile bolla issi cimma away uththidi hasayidi dizayissanne karetha kothenne giddo baagara boththa shamize aththidi uththida ba qofa qonccisidaysa ha misile besses.

Ha misile bolli corra assati gade gaerisani eqizayissanne duma duma qommo mayo mayidayissa nne eqidayisappe adhidi issoyi issoyi qassi kopiya athizayisa besses eta garisanika gashe zerethayi woyiko gisite zerethayi diciri gakirayisa besses

Ha missile bola shonkora gade qonc'idaysa gidishin he shonkorayka lo'one injetiza ogeni lo'o muruta imidi maran maran dic'izi gakizaysa ha missile nus kehipe qonc'ses.

Ha misile bolla issi bitaney gade garsan eqqizayssanne he bitaney bollara kareta koote aathidi gakizanne gakonta badala acheen eqqidi ba qofa qoncisishin woykko haasa'ishen qoncises.

Ha missile bolli hezu maca assathi xaxetha sanththa oyqidi eqiryassa gidishin eethikka sharbe bantha bolla xaxidayssane kehippe uffayxid eqizayssa ha missile qoncisees.

Ha missile xellishin issi bitane gadde asan eqqidi suffe ma'o mayiddinne ba qopa qoncciside dizzayisanne hessape guyera mitta garsan Cora asati eqqi uttidaysa ha missiley qonccises.

Ha misile bolla puute tokkanas giigisida madabay zaran zaran issipetethan uttidaganne henni baggara giivetidi dicco bolla diza puuteta qoncisees.

Ha misile boli kehipe lo'za woyko duma duma qomo oykiza puteti woyko utati gutapenne gita gakanawu ha misile boli kehipe lo'iza qommon qonc'izaysa beses.

Ha misile bolla tukke gade gidishin hissappeka wokke wogga mitatikka etagarsan diccizayssanne ha misile bolla cua malatiza miishatikka beettizayssa ha misiley qoncisees.

hamisile bolla mazabarara melida barbare giyas zal7e kiraaga bessishin he barbarekka dumma dumma maadoy de ishin giya zal7es miisha demisanawukka maaddees

ha misile bolla keehi lo7izanne ayfen beyanau injettiza soho gidishin he misile bollanka gattakeettay muuzeti tuuketi hayssanne hayssa malati dishin he misile bollanka issi naya hemeteretishin beettizayssa qoncisees

ha misile bolla keehppe gita keethta garsan da7iza karatiten shiiqiza miishanne yaran yeran shiiqi uttida makina misatiza miisha bolle uttizayssa qoncisees

ha misile bolli issi yela ganay maxethida thukesa zambilen oyqqidi bessiydi keehppe ufayxidayssa qoncisishen he yela ganaykka goobatettanne minotethan ba ooso ooththiyayssa qoncisis

ha misile xeellishin nam7u asati timatime garsan urthidayssanne etikka timatime maximaxi madaban woykko qircate garsan naaqishen beethtizayssappe ha diri macasiyakka keehippe ufayxayda ba ooso ooththidayssa qoncisees

ha misile xeellishin nu dere topphiyan erettiza tukke qommo gidishin koyrotidi shaayetishin simirkka taman woxdashin heyssafe qasse duuqetishininne ubba asayka issipetettan gididi uyizayssa qoncisees

ha mizile bolli nam7u asati gade garsan eqqizayssa gidishin etikka giste diccidi gakkidayssa oyqi oyqi xeellishenne nam7aykka koppey aaththidi issoy qasse dummatethan maraxine haaththidayssa qoncisees

Ha misile bolla nam'u asati qoncidayssa gidishin issiniya maca issoy qasse attuma gidishin issoy abokaado gakkidayssa maxidinne abokaado kushen oyqqidi keehippe ufayxidayssa ha misiley qoncisees.

ha misile bolli nam7u asati gade garsan woykko giste xeeli di eqqidayssa bessishen nam7atikka koppiya aaththidayssa qoncisees issoyka dummatetan maraxine aaththidi eqqizayssa bessees

ha misile bolli asati ooso minatethan oortishinne gakkida tuketa shiishshidi awan melethishinne hessappe buura maxishen ha misile qoncisizappe aaxidi tukke itiophiya deres keehiri lo7o muretha immizayssa qoncisees

ha misile bolla shunkurthe gade garsan asazi minotethan ooththidayssanne esikka maaran maaran thokethida shunkurthe burqishen ha misile qoncisees issoyka dummatettan huphen zo7a koppiya aaththidayssa qoncisees

Ha misile bolli cora macatis shiiqizayssanne etesintan shiiqi uthida muuze bessishen etikka keehippe ufayxidi miicishenne kayishen eqqizayssa ha misile qoncisees.

Ha misile bolla kategarsan qaaxettizasanta shiishshiza macati beettoosena etikka heedzdzu macata gidishin hezdzayka dumma dumma sharbe u'en xaaxethidayssa bessees

Ha misile xeellishin issi ooratha mashine gacha gaaccidayssanne he mashine ha'i wode teknologi muretha giididayssa amisile qoncisishin issi mishiriyakka he miiyen eqqara xeellizayssa qoncisees.

Ha misile bolla keehippe lo'iza ayfen beyanakka injetiza maldo qommoti bessizayssa ha misile qoncisizayssa gidishin hayssa gade garsan daronne keehippe murtan dicciza maldo qommoti dizayssa qoncisees.

Ha misile bolla puttogade garsan asati gakkira putto shiishshishen woykko maxishen qoncisidayssa gidishin essappeka dummasethan oyddu asati zo'omoa omaqidayssa ha misile qoncisees.

Ha misile bolla nam'u attuma asatinne nam'u macasati koncize sa gidishin etikka tukke melisanawu qarxa bolle wottidi yaane hanne giigissishin koncisees.

ha misile bolla zal7es giya ke'ida barbare bessishin he barbareykka melni zo7o malke oyqqidi madabaran shiiqi uttidayssa qoncisees

ha misila bolla macasatinne cimma macasati issipetettan gidir keehippe minnidi ooso oottishinne iti oottiza oosoy duno madi mati madabarara shiishi shiishi oottiza ooso nuus qoncisies

ha misile bolla dumma dumma miishati qoncidaa gidishin koyroyka melida mitati qantettidi kundirashinne henna baggara muuse toketidi diicci diddizayssa ha misile nuus qoncisees

ha misile xeellishin issi bitaney lokkoma gade garsan xokka oykkidi bul7ishinne he bitane itophiya dere mayo maa7idi misile bolla eqqizayssa nuuyo qoncisees

ha misile xeellishin gitanne dalga sohon maaran maxatida tuketi banta yaran yaran utidi melildi dizayssa ha misile nuus qoncisishin itophe deres keehi daro beera immirayssa qoncisees

ha misile bolla issi meesethida ayfe giigetti shiiqidayssa gidishin he meethethida ayfe sunthaykka abokado geesettishin asayka he abokado kushera bochchishin ha misiley qoncisees

Ha missile bolla daro maca naytti oththios shiiqizayssanne gadeppe muze miihi shiishshidi issi bolla woththidi micizayssa nussi qoncisees

ha misile bolla toketidi murota ogen bayzettanassinne maanas keehippe lo7o ogen gakkiza mango ayfe beettes

ha misile bolla minonne zambo oosanchati yelaga naatinne kaamey beettees etikka muuze kilishenne kilira muuze makinan canizayssa bessees

​Ha misiliya bolla issi yelaga na'ee boorata waaxidi gade goyishinne, issi zo'o booranne issi bootha boora waaxidi, keehi minotethan goyishshiyn ha misiley qonccisees.

Ha misile bolla cora asat qoncidaysa gidishn istika maca ,atuma, naytanne Gita asa gidishn , 2 ti azinanne macasha masatishn istappe guye bagaraka uthinne badalay qoncizaysa ha misiley beses.

Ha misile xeelishn cora asati banta dere limate ootho oothanawu issippetethani denidi eqidatdanne eetika akafa, porkane zafa oykidi atumanne maca asati eqi dendizaysa besesi.

Ha misile bolla issi gelaga na'ay nam'u boorata waaxidi goyishn besiza gidishn he booratu merayka issoy zo'o, issoy karetha gidizaysa ha misiley nuusi qoncises, hesappe adhidi ha yelaga mayi minidi oothizaysa beses.

Ha misile bolla utha gade garsan issi indiya woyko issi ayiya eqa utidaysanne qoncora hashe bolla wotada kehipe micayda ba qofa micana qoncisishenne kehi Ufayetidasysa ha misiley qoncises

ha misile bolla boora na7u boorata waaxidi aaway guyishinne banaa gosha tamarsi shen ha misiley keehippe lo7o ogen qoncisizayssa bessees

Ha misile bolli cora asati gade garsan buuchas gakkida gaashe issipetettan gididi ooso ooththishin woykko buucishin qoncisidayssa gidishin guye geennan minotettan ooso ooththidayssa qoncisees.

ha misile bolla xeellishin asati minotettanne goobatettan banita oosoa guye geenna otishin bessees issoy issoy bookkishin issoy issoy akapara biitta kessishin qonicisees

Ha misile bolla issi macasiya puute tokada biita a bolla kamishininne guyera cora pooliseti iza ooththida ooso xeellishen bessees. histappeka henna baggara issi qeeri naya zo7o maa7o maa7ara eqqera hamutiyayssa bessees.

Ha misile bolla issi ayiya shashshe qaccada ba danccokka danccada keehippe uffayetaydda maata buuccishenne ba oosuwa miinitetan ooththishin ha misiley nuus qonccises

ha misile xeellishhin daro attumasati macasati naytikka issi boli de7izayssanne naati uttirayssa attumasatinne cimasati qasse bolla baggara eqqirayssa ha misile qoncisees

ha misile bolla isiaaya maata qachada zokkon bayizayssanne maxala woykko sharbeba bolla xaaxa wooththara zokkonka danca qacha phissidayssanne ippe guye baggara zuma yiddizayssa ha misiley qoncisees

ha misile bolla oyddu macati badala gade garsan dumma dumma ooso qootishin bessizayssa gidishin he macatikka bijaama aattiri ubbaykka nadala banta bolli woykko sharbe maaizayssa ha misile koncisees

a misiley bolla keehi gita gade garsan gooyetidi poosettida gade garsan daro asati issipetetan gidire zeere ta zerishen qoncises

Ha misile bolli gita asati utta puute tokkishinne bookki bookki eta yaran yaran giigissishen bessizayssa gidishin issi aawazikka koppiya aaththidinne haraykka hara dumma soho eta xeellisishen ha misile qoncisees

Ha misile bolli oyddu asati qoncirayssa gidishin nam'ati sintha baggara eqqidi issoy suara haasayishen nam'ati qasse guye baggara hamethishenne yaanne haanne gishen ha misiley qoncisees..

Ha misile bolla nam'u asati qoncidayssa gidishin issoy namu worata waaxidi gade guyishinne issi aawe qasse gaabe maa.idi eqqizayssa ha misiley qoncisees.

ha misile xeellishin issi guutha gade garsan nam7u asati eqqidayssa gidishin etikka boorata waaxidi gade guyishen beettizayssa gidishin aawoykka ba na7a gade goshsha tamarsidi dizayssa ha misiley qoncisees

Ha misile bolli issi bitane tuke gade garsan uthidayssanne bagadiya bul'idi keehippe miicidi deyayssa bessidayssa peyateri tukkeza kushshan oyqizi miicizayssa qoncisees.

Ha misile bolla issi aayya akaafa haashen wothada wugga koote aaththada heyssa bollikka gaabe ba bolla maayadanne shaashekka qacha wotada keefpe miicayda eqqizayssa ha misiley qoncisees.

Ha misile bolla goshanichay borata waxidi gade garisan gade goyidaysanee muruta demanawu kehipe minidi othizaysa beses

Ha misile bolla cora attuma oosanchcha asatinne muuze kilishin ekiletiza muzekka kaame bolla issipetetan caanizayssa qoncisees.

Ha misile bolla na7u asati de7izayssanne istappeka issoy bolla bookkishinne akafara biithaza kessishe qoncizayssa ha misile bessees.

ha misile bolli attumanne maca cima asati limate ooso oottanau issipete tan ooso miishata oyqqidi dendizayssa qoncisees

Ha misile bola ha'i diciza teknoloje yiza gosha masare, weyko gosha kame kehipe wolqama gade goyishin, ha misile qonchisye.

Ha misile boli kehipe daro geya gosha mashineti kametinee duma duma goshas madida makinati haysan qonicizaysa ha misiley besishin etika duma duma goshas madidaysa qonicises

Ha misile bollan ha'i wode ehiido teknoloje muruta gidida haatha zerethatha ushane maadiza mashinne haysan qonccisa haysa gidishshin, he mashinneka haatha ushishshin keeppe lo ogen gakkida iza besses.

Ha misile bolla kehi malaliza ne duma duma qommo diza mashineti woyko gosha kameti oso othishene he kameti guthappe woga woykon giitta gakanaw ha misiley nusi qoncises

Ha mizele bolla xeellishen teknologien medhethida oorata massare de ishin goshshas keehippe lo'o beera immizayssa qoncisishin ameraykka zo'onne karetha qommo qonc'isees.

Ha misile bolla gade garsan naw'u tiraktereti woykko goshsha makinati issipetettan gididi ogera bishinne urqqayka waayisishin ha misiley qoncisees.

ha misile bolla wora giddon eqqida wogga gita gushsha kaamey eqqizayssa bessiza gidishin he kaameykka oosos keehippe maaddizaynne lo7o lo7o oosota minon oottana maaddizayssa bessees

ha misile bolli ooratta teknologe muruta gidiza mashiney uttizayssanne he mashine meray zo7onne kareta qommu oyqqizayssa ha misiley qoncisizayssappe aatthidi he maashiney dumma dumma go7a immizayssa qoncisees

ha misile bolla nam'u kameti qoncidayssa gidishin issoy goshshas maaddiza kaamenne issoy qase laagganas maaddiza kameti qoncidayssa gidishin issoy zo'o issoy qase kareta mera oyqqidayssa qoncisees

ha misile bolla keehi gita kaamey gade goyanau shiiqizayssanne he kaame bolle uttidi issi bitane laaggishen qoncisizayssa gidishin kaame malkeka zo7o gidirayssa ha misiley qoncisees

Ha misile xaani xeellishe zumati kaametinne maatay beettizayssa gidishin he kaamekka maata lo7o ogera shiishshishen woykko zeretida zeretata maaran maaran shiishshishen beettees.

ha misile bolli oorata kame ogen eqqizayssanne he kaameppe miiye baggara keeththay dizayssa qoncisishin he kaamesikka sinta guomay guxishin guye bagarkka keehippe dalga gizidayssa qoncisees

ha misile bolla issi gaxxare heeran booththa malkenne salo melatiza malke oyqqiza oorata kaame eqqizayssa bessishin he kaamekka goshsha ootos keehippe giita wolqamanne daro ooso oottiza miisha gidizayssa qoncisees

ha misile bolli hawode oosan woykko teknologie ehira miishan gaden dicciza miishata mashinen woykko ooratta makinan shiishshiza miisha ha misile nuus keehippe qoncisees

Ha misile bolla ha' wode ooradidi yiza teknologi murta geetettizi shiiqida woykko katta shiishshano maaddiza maashine woykko kaame katta shiishishen ha misile qoncisis.

ha misile xeelishin ha7i wode teknologe dichchan yiza maashine gidishin istape hinni baggara wogga keeththay eqqidayssanne hara makinay bizayssa ha masile qoncisees

ha misile bolli heedzdzu asatanne mashine woykko goshsha kame qoncizayssa bessishin issi bittane haasayishenne issoy koppiya athidi ezigishen issoyka qase eta miyen eqqiri ezigizayssa bessees

ha misile bolle wogga gita gate girson heedzdzu goshsha kaameti keehippe wolqama gooson gade goyishininne he kame bolle heedzdzu bandirati eqqi uttedayssa bessees

Ha misile bolli ooratta teknolojje muruta gidida mashineti kathay gakkiyagetta shiishshana maaddiza gididayssanne shiishshido kathata issi bollan woykko issi sohon qolishen ha misiley qoncisees.

Ha misile bolli ha'i ooratta woden yizayssa gidishin hayssi mashiney gushshassinne dumma dumma agrikalchur geetettida ooso as ooththana maaddizayssa hayssi mashiney keehippe daro go'o immizayssa qoncisees.

Ha misile bolli keehippe gita gadey garsan kaamey gade goyishenne he goyida maashine ha'i wode teknologie dicciza saate yizayssa qoncisees.

ha misile bolla ha'i wode gakkiza katata shiishshanawu maaddiza teknologe muluta gidiza kaamey ha misilen qoncizayssa bessizayssappe atiri katta maxishenne shiishshi dooga cuchishen bessees.

ha misile bolla teknoloje meran woykko ha7i wode yida mashine ooson zeretiri gakkida kattata shiishshiza ogeti keehipelo7oogiyan makinan shiiqizayssa ha misile qoncisees

Ha misile bolle keehi gita gade garssan ooratta makinay gade goyishin woykko he gade haaththa ushshishin beettizayssappe aaxidi ooratta teknoloje muruta giziza makinay ha misilen qoncisees.

ha misile bolla ooratta teknologey muruta gidiza makinay katha shiishshana maaddizanne he shiishida katha issi sohon qoli didizayssa ha misiley qoncisees

Ha misile bolla dumma dumma teknoloje muuruta gidida goshshas maadiza kaametanne gakkida kataata shiishanaw maadiza teknoloje masaareti beetosona.

Ha misile bola bitaney gosha kame oyqidi gade goyishinine kehippe gita gosha mashine lagishe ha misilen qoncisides

ha misile bolli oorata goshsha kameti woggagita kaame bolla caanetizi yiizayssanne keehippe ooratidayssa ha misile nuusi qoncisees issoyka kamettidayssa bessees

Ha misile bolli maata xaaxida mashinenne dumma dumma wora garssan da'iya keeththa ha misile bolla keehippe qoncizayssanne goshas maaddiza mashinati hayssa bolla beettosona.

ha misile bolla keehi gita gade garsan ayfes beyanawu injettiza doozatanne teknologe murtagidiza makinay gade garsan doozata haatta ushshishin qoncisees

Ha misile bolla nam'u osanchat eqidaysa qoncisishn etika maske dunan wothid gonte athid kartone shiqiza misha eta miyen wotidinne eqidaysa misiley nus qoncises.

Ha misile bollan daro asati baraha heeran shiiqidi uttidaysa gidishin eetikka kuntaalera aaza miishsha oykkidako ,oykkidine issippetethan attumaynne maccay uttidayssa qoccisees.

Ha misile bola cora osanichchati minidi oso oththizayisa besishshenne isso issoti garisappe pudde mihishshe qasekka bolani utidi harati qase ekishshini harati qasekkakaxara namati gigisidhini qoncisesi

Ha misile bolla do duma duma asati mata yane hane hamutizaysan zayte dhilene mokorine qomoya issoy issasi wolqay Banda asasi imetizaysa besses

Ha misile xelishin coora yalaga nayiti utidayisanee etape guyera hezu botha mayo mayida asatanee hezu masike athidayisati eqizaysa qonicises eta sinithanka muze timatimenee karitone madabarara coora mishet de'oga beses

Ha misile bolla oydu asati qoncidaysa gidishin nam'ati ootho othidaysanne nam'ati oothisidaysata gidishin nam'u yelaga nayti oosuwan minidi oothishinne he oosuwa bolla makinan canishin haisiley qoncises

ha misile bolla issi keettanne issi makinay eqqizayssa bessishin he makina guyeerakka asati dumma dumma miishata caanizayssa ha misile qoncisizayssa bessees

ha misile bolla heedzdzu asati qoncizayssa gidishin etikka kuntale kuntalera mazabaray kartoonera zaytey saatinera dinniche shunkurte qoncizayssa gidishin ha misiley bessees

ha misile bolli gita magazene garsan madabarara woykko kuntalera kuntalera daraderetiri shiiqiza miishata woddateti miyode bessiza misile woykko tookki tookki kessishin ha misile qoncisies

Ha misile bolli cora naatunne issi macasiya natura disayssa qoncisishin eti naatikka wuyethida miisha banta kushin kushin oyqqidi keehippe ufayetishin ha misile nuyo qoncisees.

ha misile bolla dumma dumma asati qoncizayssa gidishin eta garsappe aayoti aawatikka naatikka de7izayssa bessizayssappe aadhidi gistemakishin issoy issuwara haasayishin qoncisees

Ha misale bolla wogga gita keettanne nam'u gita kaameti yaren eran eqqizayssanne he kaame bollaka madabarara shiiqiza kattata bessiza misile qoncisees.

Ha mizille xeellishin hayssa asati keeththa xabon eqqirayssa gidishin etikka issi naa issi aayonne nam'u attuma asata malatizayssa gidishin issi aayeya shaashe qachirashin issoy qasse uphenkoppiya aaththirayssa qoncisees.

Ha misile bolla nam'u macati eqqizayssa gidishin etikka makina garsappe katta kessi kesi dumma dumma namsettida asatas immano giigissizayssa qoncisishin etappe guye baggarakka cora makinati eqqi ussirayssa bessees.

Issi macanayya naturus kata imishenne naatikka kata uttiri miishen beettiza misile hayssan qoncidaga bessees.

Ha misile bolla dumma dumma asati katamiyaga naa tookkizayssa aayota hamutizayssatanne daro daro oosota ooththiza asati ha misilen qoncidosona.

Haa missile bolli kehi Gita gade garissanni daro asati , issipetetan gididi minidi banita oththo oththishinne atumanne maca gididi cemattikka etara issipetetan oththuwa oththiyissa haa missileyi qonccisess.

Ha misile bolli keehi githa gade garssan zereththidi diccida gaashee gakkida iza bessishin he gaasheekka asa na7ithas dumma dumma go7aa immanas gakkizayssa ha misilee qonccissees.

Ha missile bolla issi bittaneyi haretta qachi oyikidi matta mizzishenne he mattappe ya baggara duma duma matta shiqqoti dizzayisanne he mattayi duma duma go''a immizayisa ha missiley qonccises.

Ha misile bolla cora asati lokkoma gade garssan lokkoma maxxishen qonccisidayssa gidishin ettikka daro bagay maccata giziraysa qonccisees. Ettikka issoy issoy hokidi maxishin issoy issoy eqidayssanne isssoy isoy maxididi qirccara tokidi efishin qonccisees.

Ha misile xeelishn keeh ayfen xelanawu injetiya Soho gidishn he sohoyka dalga gade gidishn , istappebben bagara mithaz dicidaysanne kethati de'izaysa ha misiley qoncisesi.

Ha misile bolli xeellishen keehippe githa gadenne histhappe hina baggara dumma dumma keeththathinne miththathi diccizayssanne daro baggathi galal7o qommo gidira miththathi shiiqi uthidayssa ha misiley qonccisees.

Ha misile bolli dalga gade garsan nam7u asati eqqidi gade garsan dicciza badalata xeelliya bessishin badalaykka maaran bantta yara oyqqidi diccizayssanne issi bitane qasse silki haasaysizayssa bessees.

Ha misile xeelishin nam'u asati badala gade garsan eqqiri issoy issora haasayishenne tiya wadala kushen oyqiri banta qofa qoncisishen amisiley aattizassappe simmidi nam'atikka koppiyanne nam'aykka maraxine aathtiri dunguza qooren woththizayssa amisile qoncisees.

Ha misile bolli keehi gita gaashe gadenne histappe heenna baggara wogga zumay beistidayssa gidishin gaashe gakkidayssa ha misile nuussi qoncisidayssa bessees.

ha misiley bolla dumma dumma asati pute tokkishin woykko pute ayfeta bookki bookki yaran yaran tokkishinne dumma dumma dunguzata qooren xaaxidi huphenka koppiya wossidi ortishin ha misiley qoncisees

ha misile bolla isiya ayya ba yalaga naa ba'ara ba ooso minotettanne guye geennan ooththishenne pudeta bul'ishen ha misiley qoncisees

Ha misile bolla issi mishiriya qoncizayssa gidishin he mishiriyakka keehippe ufayxayda ba ooso minotethanne guye geennan ortishennne shaashe qachara ba ooso ooththidayssa qoncisees.

ha misile bolli wogga gita gade beestishin he gadeppe hinna baggara dumma dumma zummati keehippe dhoqa sohoti de7izayssa gidishin he gade garsanka dumma dumma gaasheti lo7o ogen gakkizayssa ha misiley qoncisees

ha misile bolla keehi dalga gade garsan cora asati gade garsara hamurtishinne issoyissoy zentiloyqiri issoy issoy sharbe hu7hen xaaxidi dumma dumma qommu mayo may7idi ubbay kaymetishen qoncisees

ha misile bolli oyddu asati qoncidayssa gidishin issoy attuma heedzdzati qasse maca gidishin lokkoma masishenne baaze bolla shiishshishen ha misile qoncisizayssa bessees

Ha misile bolla heedzdzu asati qoncidayssa gidishin etikka zeeretta tokkidi gurtha gurtha puuteti gakkidi diayssa bul'ishenne nam'u naathunne issi maca aaya uttidayssa ha misiley qoncisees.

Ha misile bolla keehippe ayfen beyano lo'izanne shempanau wupp gizaso gidishin he sohoyka wogga wogga uuttati diccizasonne ayfen beyanassinne asay oosos peeshano maaddiza gidizayssa qoncesees.

ha misile bolli issi cim ayiya shaashe u7en woqacha ottada gaden bucettidi shiiqida maatota shiishshidayssa ha misile nusi qonciseesi

Ha misile bolla keehippe qoncisanonne odano dandayettenna keehi dalga gade garsan maldo qommoti yaran yaran ayfen beyanassinne keehi lo.iza injettiza ogen toketidi diccizayssa ha misile nuus qoncisees.

Ha misile bolli keehi gita gade qoncizayssa gidishin he gadenka badalay murta ogen gakkizayssanne he gade garsan issi bitane yaanhanne simeretishin ha misiley qoncisees.

ha misile bolla keehi gita gade giddon sayteppe yida asati gakkida zeretata buucishininne issoyka bucetidayssa qoncisishin beettees

Ha misile giddon keehi dalga uuttanne heedzdzu asati hegeessa giddon eqqizayss beettees etikka uutta dalgateta keehippe malaliza xeellan xeellishe beettees

ha misile bolla keehi gita gade garsan sayteppe yiida asati gate garsa xeelishenne issoy issuwara issi petettan gididi hamettishen qoncisees

ha misile bolla suqe garsan dumma dumma qimemeti kaeretasawoy barbare shuroy bassoy dumma dumma kattatettas quma kaththanas maaddizayssi amisile bolli qoncisees

Ha missile bolla heedzdzu keeththati dizzayssa gidishin carkko'anne haruwappe denddagan safaraynne keeththa huuphphe mulera koleththi wuridayssanne issi mishshiriya he keeththa miyiyan eqqizayssa ha missile qonccisees.

Ha misile bolli coora assati issipetethani gidiri kehipe minidi othishini besizayissa... Gidishin eniti giddope issi macciya laxana athadda ettara isipetethani utidayissa bessesi

Ha misile bolla cora asati issippetetan dendidi puute tokishin woyko chigygne tokishin eretidayssa gidishin he chigigneyka heerasinne dumma dummabas keehippe daro go'a imizayssa eridi issipetetan oothizayssa qonccises.

Ha misile bolla issi bitaneye apukado pute shiiqidason eqizaysa gidishin he bitaneykka apukado puteta besidinne eta garsan eqidi keta garsan dumma dumma osota otidaysa qoncisese

Ha misile bolla co,ra zayiseppe yidi gaxare katama gidon pute tokishin qonc,isidayisa gidishin bagati eqizayisa bagati qase pute tokizayisa qoncidayisappe adhidi isoyi isoyi kehippe mic,idayisa qonccises

Ha misile bola hezzu asati qoncizayssa vidishin nam'tti atuma isiniya qassi macca gidishin tukey dizza gade garssan eqizayssane issi bitaney hassayidi dizayssa ha misily aoncisees.

ha misile bolla issi bissane kareta ma7o ma7iri maraxine aaththidi puute tokkishinne istappe guyera issi macayanne heedzdzu addeti eqqise hessa qoncisizis

ha mizile bolli keehippe ayfen beyanau injettiza gita zumatanne worati qoncizayssa gidishin he zumatikka dumma dumma turiste mesibes keehippe maaddizayssa qoncisees

ha misile bolla sayteppe yera asati issipetetan gididi wora garsan woykko gade garsan pute tookishen qoncisirappe aaxidi ubbayka minotethan ooththi diididayssa ha msile qoncisees

Ha misile bolli sayytappe yera asati issi mala malatiza maa'o maa7idi ubbaykka issi pethethan gididi ooso ooththanau ooso bolla simerite ekkidi hemistishen ha misile qoncisees

ha misile bolla keehippe yashshiza wora garsan dumma dumma mita qommati diccizayssa bessishin he mitatikka keehippe aduqa ogen diccizayssanne eta garsan laafa laafa woykko guutta guuta mitati diccizayssa ha misiley qoncisees

ha misile bolli asati woran dicciza mitasa buttishinne buttishinne woykko qanxi shen heyssafe aaddhirikka kasele kessi shen beettizayssa gidishin hayssi keehippe deressinne soho botas biittas dumma dummabatas keehi qoha ehizayssa ha misiley qoncisis

ha misiley banta maaran maaran woykko yaran yaran uttida puuteta bessishin he puutekka keehippe cora gidizayssa ha misile koncizayssappe aaddhidi keehi gade ootos maaddizayssa erisees

ha misile bolla balesilxane asati olay bokkethidagan puute tokkishinne puute tokethida bolla biitta zaarishen qoncisizayssa gidishin etappe guye baggara abbay giddibe dizayssa ha misiley qoncisees

ha misile bolla balesilxane asati puute tookisheni issipetetan gididi ottishin bessees gidoppe attin gadaarakka hara asati potuwa dentishin qoncisees

Ha misile bolli oge doonan diza gadetanne xoqasohoti qoncidayssa gidishin he ogerakka asati hemeseretishin bessidi nam7u woykko hessafe bolla macati naxala aaththidi hemethishenne attumatikka eshara bishe bessees

ha misile bolla sayteppe yida oosanchati shaafara hamutishinne he shaafan dumma dumma yara oykkida shuchati dishin esappe hina baggara dicciza mithati zumatinne makinati qoncizayssa ha misile nussi bessees

Ha misile bolla issi mishiriya pute tokkara he puute bolla biitta zaarishinne istippe hini baggara nam7u asati karetamayo ma7iri haratikka wotadarati bantamayo ma7iri eqqizayssa ha misile qonci siq

Ha misile bolla asati bantamizata heemishin bessees histappeka dumma dumma boora woykko waado miiza qommoti de'oosana itikka naa cimanne waxate naata gididi eqqidosana.

ha misile bolla oge bolla biza makinata qoncisizayssa gidishin he ogenka heedzdzu makinati banta yaran yaran laaggidi bizayssa qoncisizayssappe aattidi he makinatikka no7u makinati toyota giza suntha oyqizayssanne issoy etappe dummati zayara oyqqizi birayssa bessees

ha misile bolli nam7u asati chiginyesokkishinne etappe guye baggara wotadareti dizayssanne henna baggarakka abbay giddibenne itooppe bandiray dizayssa ha misiley qoncisees

ha misile bolli cora asati gade garsan dizayssanne dumma dumma heerappe yiza asati shiiqizayssa qoncisishen issi bitane qoppiya aassidayssa haraykka qooren dunguza xaaxidi paranjezikka dizayssa ha misale qoncisees

Ha misile bolla gade garsan issi bitane puuthe tokkishin woykko mango ayfe tokkisheninne biitha zaarishen bessizayssa gidishin histappe hinna baggara tuke ayfeti diccidi gakkidayssa ha misiley qoncisees

Ha misile bolla dumma dummasohoppe yida asati gade garsan dizayssanne daro asati shiiqizayssa bessishen ista giddonka paranjeti dizayssa ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla haroppenne carkoppe dendagan keetha bollan deiya qorqorotanne gaxan deya mitata haroy mentidi dayssoganne heeran deiya asati eqqizayssa qoncises

Ha missile boli oge donanne oge donan diza suqeti atakilite bayzetiza sohonne ma'oy bayzetizaysa qonc'isishen he atikilite bayzetiza sohon duma duma murutati bayzetizaysa ha missiley qonc'ses.

Ha misile tseellishin suuqe gizizayssanne he suuqen dumma dumma maanaassi maaddiza miishshathi:- thimaathimee,muuzee,avokaadoosee,habaabee, dumma dumma miishshathi zal7es shiiqizayssanne suuqe godaykka he oosotha minotheththan ooththishin bessees.

Ha misile bolla dumma dumma ogen puteti toketizaysa besishin he putetakka minotetanne zambo osotetan issi bitaney Hatha ushishenne he murutatikka lo'o ogen dicizaysa qoncises

Ha missile bolla giyya garsan zale's shiqiza methethiza mishathi qoncisizayssanne ethikka muzze, affukado, thimathime burtukanne hayssanne heyssa malatha zale's adhidayssa qoncisses.

Ha misile bolla giyan zal'es yida santa qomo besishn he santayka madabara bolla marani marani giigisid wothidaysa ha misiley nuusi qoncises.

ha misile bolla oge doonan gidishin daro asati giya zal7anawu santa qaare dumma dumma miishata ehidinne issoy isso yobayzishinne shammishen ha misile nuus qoncisees

Ha misile boli duma duma manas bessiya ayfes xelanaskka injetiza duma duma miza miishati de'osana etikka timatime, shunkurte, qeesire, santa ,kaarote haysane hayssa malati haysan qonc'izaysa beses.

ha misile bolli ayfes be7anassinne maanawu injettiza dumma dumma atkilteti shiiqizayssa qoncisishin etikka timatime lelehe qaara tummo gidishin hayssane hayssa malati qircan woykko zambillen uttidayssa ha misile qonccises.

Ha misile bolli xeellana lo'izayssa maanawukka injetizayssa lo'o murutan gakkida affukadoy qircaten woykko saaxinen urthidayssa ha misile qoncisees.

Ha misile bolli dumma dumma methetiza miishati suuqe bolle uthidayssa gidishin etikka muuze abukado shunkurte ananase dumma dumma miishati ayfes injettiza ogen uthidayssa qoncisees.

Ha misileta beyshin keehippe cora asay giya garsan issoy issuappe iqasha mishenne daro miishati giyan deizayssa bessiza gidishin heyssa giddonka dinniche kaarotey dumma dumma miishati de7'zayssa bessees.

Ha misile wuli giya woykko zal'e boota gidishin he zal'e bootanka muuze abukadoy timatime habaabe lelehe heyssane heysse malati hayssa suuqen beethida mala ha misiley koncisee.

Hayssa misile bolla oge doonan daro asati oykko cora asati zal'e zal'ishenne issoy issuti santa dono lelehe dumma dumma qommo quma miishata metettiza miishatakka bayzishen hayssa misiley qoncisees.

Ha misile bolla qade murotata gidirayssappe issoy shunkurte gakkizayssa giya zal'e yo'ehidi madabaran hiididi ogen woththidayssa woykku giyan woththidayssa qoncisishe asatikka ista heeran eqqizayssa ha misiley qoncisees.

ha misile bolli isi'aaya giyan uthada lo'omenne santakommo gizidayssa zal'ishen bessidayssa gidishin hista aayakka ba maaran woykko bayaran uthada zal'e zal'ishen qoncisees.

Ha misile bolla oge doonan dize suuqe gidishin he suuqenka dumma dumma atikilte qommoti de'oosana etikka awokado timatime dinniche kaarote dumma dumma miishati he suuqen qoncidossana.

Ha misile bolla zali'es ke'ida ka'ida timatimenne abokado keehippe murutan gakid giyas adhizaysa ha misiley qoncises.

Ha missile bola giya garasan asati yenjelo, tumo ,qare ,santata daro mishata heysanne heysa malata utidi zal'izaysa qonc'ses.

Ha misile bolla keehi lo'izanne ayfes beyana injjetiza keehippe lo'o muurutan gakiza muuze ha misiley nuus qonccises

ha misile bolla daro asatinne katama biittan gaarera muzse zal7ida asatanne ubbaykka baynta ooso ooson hemettizayssata naytanne attuma naata qoncisees

Ha misile bolla issi bitaney shuchan osetida keetha garsan eesa haranaw woykko kothappe eesa ekanaw cuwa giigisid esiza mayota suren athid ha misile bolla concisizaysa beses.

Ha misilen gita puteyi woyiko cishayi diciza ketha gidishein he kethayi ssi mishiriya cishsha giigisashe dizayssa qanxxa qanixxa mara oyithidayisa ha misiley qoncisesi

Ha misile bolli asati olla bookkishenne he bookkida ollan puuteta tokkishin qonccisidayssa gidishin, issi bitane qoodhdhen dunguza xaaxidinne hara baggarakka daroti eqqizanne issi pooliseykka eeta miyyen de'izayssa ha misiley qonccisees.

Ha misile bolla kehippe gitta gidiza gadey betishin gana bagara duma duma mitha qomoti maran maran woykon yaran dicishin ha bagara qase hathay kehippe gogizaysa ha misiley nusi qoncises

Ha misile bolla coora asati sayitepe duge wodhidi gade garisan osetida osotas imanas timirite ekishin qonicises misile gidishin issoy eta garisan eqidi ubasi timirite imizayisa qonicises

ha misile bolli tukke gade garsan tukke maxanau shiiqida tumasata koncisees histapfeka issoy uttidayssanne issoy qase iqidi hamuthidayssa bessees

Ha misile bolli ciishshay dicciza keeththanne nam7u oosanchcha asathi de7izayssa qoncisishin issi yelaga oosanchchay ababatha woykko ciishshatha giigissidi gaareera caanidi efizayssa ha misiley qonccissees.

ha misile bolli cora asay qoncidayssa gidishin etappeka issoy zereti waani zerettanakkone dumma dumma ogen lo7o murota waati immanakkone timirte imishen qoncisees

Ha misile bolli ooso ooththida soohon attumanne maca asati uttidi ooso ooththidayssanne attumati booththa mera maa'onne macati qasse galal'o mera maayo maayidi banta ooso ooththishin ha misile qoncisees.

ha misile bolla odanassinne qoncisanas dandayenna keena keehi dalga gade beettees he gadeyka buron gakkanaas haniza puuteti dicci di didayssa qoncisees

ha misile bolla wogga gita gade garsan nam'u goshsha kameti gade goyishinne hegate giddon wogga gita mitati diccisayssa ha misiley qonchisees

Ha misile xeellishin issi mino macasiya ciishshay dicciza keeththan ba ooso ooththishininne izakka ba ooso maawa sirasan aaththada huphen sharbe xaaxada ba ooso ooththishin qoncisees.

Ha misile bolla dumma dumma miishati qoncizayssa giddishin etikka jarkaane zayte kattata alga jibba maa'izayssanne dumma dumma miishati walqi baynna asas immanawu shiiqizayssa qoncisees.

ha misile bolla cora asatinne cora maados shiiqida miishati uttidayssa gidishin etikka alga jerke baaze dumma dumma miishati wolqa baynna asatisi immano shiiqidayssa gididayssa ha misile nuusi qoncisees

Ha misile bolla beettizay wogganne gita geetettida industire gade garsan issi makinay gakira sebileta mashiney shiishshishin woykko buccishin ha misiley qoncisees.

Ha misile bolli keehi dalga keetta garsan nam'u oosanchati banta oosoa oothtishinne ciisha qanti giigissishen bessidayssa gidishin issiniya maca issoy qase attuma gidishin maciya keehippe ufaytayda ba ooso ooththidayssa ha misile nuus qoncisees.

ha misile bolla wokka gate garsan oorata teknologi muruta gidida goshsha makinay keehippe garantiza ommoogen gate guyishin qoncises

Ha misile xeelishin issi ciishshay diccidakeettan issi mishiriya ba ooso minotetan urtizayssa bessishin izakka ba ooso maay7o maaran maayara koppiya ba uyen wotara ba ooso siratan oottishin hamisile qoncisees.

Ha misile bolla dumma dumma asati kuttoy haaretiza soro yiri eqqidi kuttosa xeellishenne he asati dumma dumma maa7o qommota aattidi kuttosi miyayssanne kuttosi haniyayssa xeelliyayssa qoncisees

ha misile bolla keehi woggazuma bollan da7iza gade giddon daro oosanchati minnitinne maarara panta7ooso oottishin ha misiley qoncisees

Ha misile bolli eessa kootatanne esaeessanawu maaddiza maay'ota suudera mayda bitane nu yo'o qoncisees

Hayssa misile bolla keetta garsan eessa eessanaw shiiqiza kootati maaran maaran uttizaga ha misile nuusi qoncisidaga bessees.

ha misile bolla dumma dumma makinati banta ooso banta yaranyaran oottishin qoncisizayssa gidishin issi issi makina suntay issoy dozore issoy siino issoy issoy so makinata gididayssa ha misiley nuus qoncisis

Ha misile bolla keehi wogga woykko giita zumay dizayssanne histappe heenna baggara wogga keettay dizayssanne asatikka denbasohon makinara woykko kameera eqqiri banta ooto oottizayssa ha misiley qoncisees.

Ha misile bolli ha'i wode teknologien ooradidi yida puuteta woykko buron dicciza doodata haatta ushshanawu medhetiza ogeta qoncisishin he haattayka mulesoha puute tokketidasuwa maaranne yaran uyishen beettees

ha misile bolla keehi haattay biza ogenne makini biza oge qoncizayssa gidishin istafe kaadidi gadayssi heeran deizayssa qoncisees heyssa heeranka haattay keehippe xillonne lo7izayssa woykko injettizayssa gidirayssi qoncisees

Ha misile bolli keehi gita haattay biza ogenne haattati dumma dumma ogera woykko dumma dumma yarara yiri issi petettan shiiqidi biza ogeti bessoosana

ha misile xeellishin keehippe gita gita zumati diza sohonne abbay dizayssa qoncisishin he sohonka itiophiyan erettiza wokka giddibe dizayssa qoncisees

Ha misile bolli dumma dumma ogeti dizayssa gidishin he ogesappe issoy haaththa oge harayssay makina oge gidishin he ogerakka makini bizayssa hanko ogerakka haaththi bizayssa ha misile qoncisees

ha misile bolli heedzdzu attuma asati uttidi ooso ootti sheninne etikka dumma dumma mayo qo mota attidi issoy huphen koppiya woothtidi issoy kase ayfen maraxine woththidi bantha ooso ooththidayssa qoncisees

Ha misile bolli gita kaameti hollabookkishen qoncizayssa gidishin etikka bantas bantas imettiza ooto maaran maaran oottishin bessizayssa qoncisees etikka dumma dumma qommota oyqqizayssa gididaga erisees.

ha misile bolli na7u attuma asati muuxi e gade garsan issi bolla eqqi uttidaga qoncisishen issoy hiddora botha mawu ma7idi bollara jaakete aattidayssanne issoy qase addussa huye oyqqidi koppiya aaththidayssa qoncisees

Ha misile bolla keehi gita gadey de ishhin he gita gadeykka goyettidi yaran yaran maarara haaththa ushshishenne lo'o murota immana mala keehippe lo'o ogen xeellethishin ha misile qoncisis.

ha misile bolla keehi gita gade giddon eqqiza issi bitaninne gade goyidi de7iza dozore ha misile bolla nuusi qoncisees.

Ha misile bolla vacate katama bittani de'za boratanne he emeren de'iza zaafe qommoti qonc'izaysi gidishin he booratu qommoyka bootha, karethanne zo'o gididaysa qonc'isses.

Ha misile bolla issi waado miizaynne issi yelaga na'ay qonccizaysa gidishin,He wado miiza marayka zo'onne bootha medho oykizaysa gidishin,na'ayka zo'o koote bola baggara aatizaysa ha misiley qoncisees.

ha misile bolla gita barete garsan dumma dumma waado miizati issi bolle shiiqi uttidaga qoncisees hewaado miizatikka dumma dumma qommota oykkidayssa gidishin hessappeka bohotta kareta zo7o gididi issi bolle uttizayssa qoncisees

Ha misile bolla na7uruwaddo mizati uttidaga qoncises isiniyakka aayoo isiniya qase imara geetettida uttiraro bessees aayyaka harettanne bootta qommo oyqishin maariakka qase zo7onne bootta qommo oyqqawus.

Ha misile bolla maramara waado mizati dizayssa gidishin he waado mizatikka keehippe lo'izayssa qoncisees eta malkekka boottanne karetta gidishin etappe garsara maatay shiiqizayssa ha misiley qoncisees.

Ha misile bolli keehi denbasooninne zumay doqu girbetirasuwan miizati maata misheninne daro miheti qoncizayssa bessees etappeka aadhdhidi miizati dumma dumma qommo oykqiza miheta gididaga qoncisees.

ha misile bolli cora kuttotu shiiqoy uthidayssa bessishenne kutoti zal7es yidayssanne issipetetan eqqidi xayenna mala dirsan direti eqqidayssa ha misile qoncisees

Ha misile bolle somedessa woykko waado miiza geetettidayssi qoncizayssanne etameray kareta zo'o hayssanne hayssa malata mera oyqqidayssa gidishin ha misile nuus qoncisees.

ha misile bolla umarsida saate waado miizati corate eqqizayssanne issoysoy ichizayssa qoncisishen etikka dumma dumma go7a asa naatus immizayssa ha misile qoncisees

Ha misile bolli dumma dumma meray diza waaddo miisasi dishin etameraykka zo'o boottanne kareta walakka oyqiza gidishin issi waado miiziya birata garsara ba qoore kessada doona dooya wooththidayssa qoncisees.

ha misile bolla waado mizati issipetethan uttidaganne he barate giddon ubbayka shiiqidayssa bessishin issoy issoy ichidaga issoy issoy hemettidi mizayssanne dumma tumma hanota eti ooththizayssa qoncisees

Ha misile bolla cora kuttoti de'izayssa gidishin he kuttotakka haarida issi bitane beettes kuttotikka habasha kutto gididi kuttoy arasuaadhidi benna mala lo'o hoogen oyqanas dirsa diri wottidayssi beettes.

ha misile bolla waado miizata haaranawu giigissiza sohon miizati de7izayssa gidishin esika miishen hamethishenne zen7ida shen ha misiley nuus qoncisees.

ha misile bolla baado miizati banta yaran yaran uthidi maasa mishenne emiizatikka woykko hewaado miizatikka dumma dumma go7a immizayssa ha misile qoncisees

Ha misile bolli cora waado mizeti baynta yaran yaran oyqqiri katta mishininne eqqizayssa bessidappe aaxiri eta qommoyka dumma dumma gidishin eta dummayanawu eta hayttan galal7o malke oyqqida miishati hayttan woththidayssa bessees

Ha misile bolli nam'u yela ga naati miiza hee mishen beettizayssa gidishin he miizatikka bootta zo'o gidishin nam'ati bootta isso qasse zo'o gidizayssa qonchisees.

Ha misile bolla gade goyiza zambo goshancha bitaneynne boorati beetosona he issi bitaneyka lo'o muruta demanaw lo'onne mino goobatethan ba ooso oothishin beetes.

Ha misile bolla daro waado miizati bantta maaran maaran uttidi banttas imetida maata wogganinne maaran mizayssa qonccisees.

Ha misile bolla atuma osancha asati issipetetan gidid dozata puute garsan shiqid issi bolla utid osuwa minotetan otishn qonces. Iza garsapeka issoy issoy kofiyaratiza mayo maydayasa beses.

Ha misile bolla daro asati gade garsan issippe shiqid utidashin issotika qase etappe etasi timrete imishinine tamarsishn besesi.

Ha misile bolla cora asay issipetetan gididi puuteta tokkishin beetizayassa gidishin issoy issoy bookishin issoy issoy qase tokkishin issoy issoy qase biita zaarishin ha misiley qonccisees.

Ha misile bolla daro sayteppe yida asati issipetetan Gaxare gade girson issipetetan gidid otishininne daro Bagat kopiya hu'en wothidaysanne issoy issuwara hasa'ashin issoy issot qase yane Hanne simeretishn ha misiley qoncisesi.

Ha misile bolla oyddu asati gade gaassan qoncisayssa gidishin etikka bolla bookkiri puuse tokki makiri biiththa miiishenne issi bitane dummatettan qooren dunguza xaaxidinne doonan makise aaththidayssa ha misiley qoncisees.

ha misile bolli dumma dumma asati puute tokkishinne he asati qooren dunguza xaaxidi hu7enka dunguza malatiza koppiya aaththizayssanne hara baggara qase dumma dumma koppiya qommota aaththidasi qoncidosona

ha misile bolle nam7u asati ananase gaden da7izayssa bessishin etikka ananase bookki bookki kessishin qoncisidayssa gidishin issoy attuma issina qasse maca gidishin banta ooso suuren ooththidayssa qoncisees

ha misile bolli dumma dumma zereta ayfeti shiiqidayssa gidishin issikka bazala ayfe barbare dumma dumma qimemeti shiiqizayssa ha misile potooninne ayfen qoncisees

ha misile bolli oge doonan dumma dumma giya asay ba muruta shiishshidi bayzisayssa bessidayssa piyatiri issi macasiya ba ooso minotetan ooththizayssa qoncisides neyssikka ogiyara nam'u asati bizayssaka bessees

ha misile bolla qoncisishin issi bitane badala gade garsan eqqidi tiya badala kushen oyqqidi bessizayssa gidishin ikka shaashe woykko sharbe qoore bolle xaaxidi miicishen qoncisees

Ha misile bolla issi aaya minotethan ba oso ooththishinne gakkiza giste bucishin ha misile qoncisizayssa patiri aaya shaashe qachara dancuwa dancara minotethan oottizayssa qoncisees.

Ha misile be ishin ha misilen qoncizay dono gidizayssappe aadhdhidi asati qasse he dono bookki bookki biiththa garsappe kessi shen qoncisees he dono miyen qasse birasay eqqi uthidayssa ha misiley qoncisees.

ha misile bolla sabile zeretha gididay banga woykko malddo misatizayssi yaran yaran madardare bolla shiiqidi uttidayssanne pengeni do7ayi dizayssa ha misile qoncisees

Ha misile bolla issi macanaya boorata maata bolli hee mishininne he booratikka maata yom7aydi mishin bessizappe aadhdhidi istapfe guye baggarakka attumati boorata shiishshidi maata muzishen qoncisees

ha misile bollan nam7u asati gadde garsan biithappe bookki bookki duno kessishenne he donoyka lo7o muluthan gakkizayssa ha misiley qoncisishen dono miiyenka issi birasay eqqi uthidayssa ha misiley qoncisees

Ha misile bolla issi bitane uuttha thokkishinne he thokkida uutha bolli biitta zaarishin bessizayssa gidishin he bitaneykka keehippe ufay xidi ba ooso ooththidayssa qoncisees.

ha misile bolli gade garsas limates dendi eqqidi issi petetan ootti asa bessishin he bitaneykka muuze pute tokkidi bookkidi biittama hesishen qoncisis

Ha misile bolli oge doonan diza gade garsan da'iza urtay daro diccidinne ayfeys beyana injetizayssi bessees istappeka bolla baggara wokka mittay diccizayssa qoncisees.

ha misile bolli keehi ayfes beyanaw injettiza mara marapooteti yaran yaran issi petettan uttidayssanne tokkanaas asati giigissizayssa bessees.

ha misile bolla dumma dumma asati gade garsan eqqiri issoy issoy bookkiza miisha o eqqizayssanne issi he asatappe dummatiza issi yela ganay bessees

ha misile bolla keehippe daro ayfe qommoti qoncizayssanne ista garsappeka badala lelehe ayfeta qaareta bambare ayfeta dumma dumma zereta qommoti qoncizayssa bessees

Ha misile boli issi mehenne issi meheta doctorey meheta akamishin besizaysa gidishin. He doctoroyka meheta ba maran woykko machine eeta bola wothidi meheta akamishin ha misilen qonccises.

Ha misile bolla dumma dumma medosati hagizayta so asati akamisana mehe akimetako ehidinne mehe akimetika he medosats narfe cadishin ha misiley qoncises

Ha misile bolli na'mu asati eqidayisanne issi hare etara dizayisa qonc'isishin etika isoyi ba hara hakantanawu ehizayisanne isoyika meheta hakime hare hakamishen ha misile qonc'ises

ha misile bolla heedzdzo asati qoncidayssa gidishin eta heeranka daro hareti qoncizayssa bessishen asatikka bantahare hakanthana haakimekko ehidi hakamsishen ha misiley qoncisees

ha misile bolla beyishin haakimeti miizatinne miizata godati diyaga gidishin ha miizata haakimeti marfecadishen bessiza miishay hayssan qoncirappe aatidi daro asati miizata hakamisanau ehizayssa qoncisees

Ga misile bolla issi keetta gibbe giddoni haaretinne hareta garsanka issi cima aaway eqqizayssa bessishin he aawaykka burdu kaname misatiya maay'onne koppiya hu'en aattizi hareta giddon eqqizayssa bessees

Ha misile bolla nam7u asati eqqidayssanne harekka esara dizayssa bessizayssappe adhidi issi bissane hare haakime woykko medoosata haakime gididi hare hakamishen bessees

Ha misile bolli nam'u haretinne issi bitane deizayssa gidishin he bitanekka heyssa hareta metethiya miisha mazabaran wottidi hareta mizishin ha misile qoncises.

Ha misile bolla heedzdzu asati qonccidayssa gidishin nam"ati attuma issi qasse maca gidishin zeerethay bayzetiza suuqen eqqizayssanne nam"u asati iibi sinimappe yizi oysha aaththizayssa ha misile qonccisees.

Ha misile bolli oyddu jarketi uttidayssa gidishin etikka dumma dumma qommo dumma dumma mera oyqqidi uttidayssa bessishin hissoy issoy guutta hissoy issoy qase gitatti bessidayssa ha misile nuus qoncisees.

Ha misile bolli dumma dumma qommo oyqqida belqade raddiza xaleta qoncisishin issoy issoy gita issoy issoy qasse laafi bessishin eta miiyenka asati uttidi dumma dumma oosota orthidayssa qoncisees.

Ha misile bollani akime kethani diza akimeyinne hariggidda kanna akimeyi akamishini ha misileyi nusi qonccisesi.

ha misile bolle gita keetta garsan keehippe daro waado miizatinne eta heemmiza aaya issi miiziyo wodurora qachara qoore oyqqizayssa bessees

Ha misile bolla mehe doktoreti mehetikka mehe godatikka issi bolli beettoose na mehe doktoretikka mehe marfecadishenne meheya asati meheya akantishe beettizayssa qoncisees.

Ha misile bolla naashinal parken woykko daro gize asati be'anaw koyiza bootan de'iza gaamo geetetiza miisheti woykko do'ay eqqizayssa qoncisishin ikka keehippe issi soho tishshi histidi xeelizaysa qoncises.

Ha misilezan bolli na'mu adey gamoti issipetetha gididi bidi issoy isara dishetidi banita siqo qonicises ha misile beses

Ha misile bolla qonccizayssi nami'u wora medisata gidishin he wora giddon medosati dishin yanne hanne hamuttizayssanne he medosati zihone geetettiza medosati qonccidosona

Ha misile bolla wora medosa gididaysa gegey hamutidi dizaysa besishen he gege bolaykka kehipe minizaysanne daro Misha naganaw dadaysa qoncises

Ha missile bolli hezu wora medosathi neci sare parken eqizaysane hezzayka eqidi tishshi histhidi xelizaytha ha missile nussi qoncisess.

ha mizile bolla keehi eretonta caaka garsan woykko denba bollan worakanay eqqizayssa bessees he worakanaykka issisoha tishsho histidi xeellizayssa bessees

ha misile bolla worame doosiya eqqizayssanne hayssi sohoy nacisara parke geetettizason he me doosiya eqqada keehippe tish histada xeellizayssa ha misile nuusi qoncisees

Ha misile bolla nam'u worame doossati maahe zeretha gididayssati nam'ati uthidayssanne keehi xeellizayssa ha misile qoncisees.

Ha misile bolla wora giddon woykko denba bollan de'iza worame doossata qoncisizayssa gidishin hemedoossatikka wora hare woykko zebera geetettizayssa qoncisees etikka dumma dumma malke oyqidi eqqizayssa bessees.

ha misile bolla issi wora kanay issi miisha tishshi ooththidi xeellizayssanne dere bolla eqqiddi aazakkonne erettenna mala oykqanawu keehippe xeellizayssa ha misiley qoncisees

ha misile bolli wora medoossata naaganawu shubon axiretida sohonne he showo naxiretidaso garsan worame doosseti ichidayssanne issoy issoy tishushu ooththidi hara soho xeellizayssa ha misile qoncisies

Ha misile bolla bazzoy doona doo7izi haaththa gaxan ichidayssanne azzo bollay keeheppe yashshidayssanne achchayka keehi cora gidizayssa ha misile qoncisees.

ha misile bolla wora garsan eqqiza godare bessishen he godarekka keehippe xeellizayssa qoncisi shen godarezi iitanne qoho gaththidayssa gidizayssa ha misile qoncisees

Ha misile bolli wora me doossati parke giddon dizayssanne hemedoossati dumma dumma mera oyqqi raageta gidishin eta meraykka boottanne kareta meray dishin ubbaykka worame doossa gidizayssa ha misiley qoncisees.

ha misile bolla na7u kafoti core maathay dizayssason uttidaganne he kafotikka burota karetanne zo7o malatiza qummu oyqqiza kafota bessees

Ha misile bolla wora giddon deiza wora medossata bessizayssa gidishin he medossatikka poydda gidishen wora hare woykko zebira geetettizayssa qoncises.

ha misiley bolla worame doosa gididinne maahe zeretha giziza me doossay eqqidayssanne he maahekka keehippe xeellizayssa ha misiley nuus qoncisees

Ha misile bolla xeellishin issi woramedoosiya eqqa uththidayssanne emedoosiya keehippe issi bagga tishshhistada xeellizayssa qoncisees ippe garsarakka maatati dicci uthidayssa bessees.

ha misile bolla daro turiste mesibe geetettizi erettiza nacisare parke bolla de7iza zebirata ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla nam7u wora kanati issiniya garsara isso qase bollara eqqizi hissi miisha keehippe xeellizayssa qoncisees

ha misile bolla wora garsan na7u gaammoti siiqo bolla gidiri issoy issora diishetishenne hammutisheni nu yo7o qoncisees